Aantu oye li mofabulika yomatama. Oya zala wo uunete komitse, oshoka otaya longo niikulya. Oya zala omakalanyana omambulawu.

Shika oshikunino. Otamu monika ominino dhokutekela omeya moshikunino. Otamu ulike wo mu na iimeno ya ziza nawa shono tashi ti kutya oyi li mo ya hapa nawa moshikunino.

Methano muka otamu monika oondoloma dhomeya oonzinzi otamu monikawo iimeno yomaludhi nomaludhi omatungo gomaludhi nomaludhi otamu monikawo iikogo ya halakana kegulu.

Mefano muka otamu monika omulonga ngoka gwa pita mokati koondundu. Momulonga muka otamu monika wo muna omeya omazizi toti ando oga kaka. Otamu monika wo uuhwa uushona wuli pooha dhomulonga. Oshowo iikulundundu kumwe nomamanya.

Methano muka otamu monika omagumbo gena uutala uuzizi. Omagumbo oga payindwa nomalwaala gelemune. Omagumbo ngaka ogeli pooha nonduundu. Omuna wo iihwa yomaludhi. nomaludhi puna wo oomwiidhi noshowo omuti ngoka gwa kukuta.